Enho nh'engila nga kumbali kwayo kuliku ekyererezi era nga kuliku nh'enkonko, era kwabaku nh'emiti, era kwaba nga kubitaku e leini dha masanhalaze kumbali.

Onho nho mukazi afukamire okumpi nha mayiga nga ali mu kufumba. Era nga ali kukozesa bolingo nho mwiko nga ateiremu enku era nga ali mujokonhi ye.

Eno nduuki eri ku kimuli nga era ebisizamu akanwa kaayo okuboneka nga enuunha ekiwomerezi mu kimuli

Guno mukono gufunibwa era nga guli mukizikiza. Guno mukono gufunibwa

Kino nhe kiyiliro, ekiyiliro kino nga kili ghagati mu mabaale era nga kumbali nhi kumbali kwetoloilwa emiti.

Omusaadha ali kundazi era dha nhandha ediba mu maadhi era ayambaile engoye endirugavu. Musaadha ono aswire envubo mu maadhi era nga yetoloirwa amaadhi nga omusana oguli mu kala eya kyenvu gulikuguba

Ono mukyala nga ayemeleire wamberi w'akadaala kebawererezamu ku esente okuva ku isimu okwira ku isimu erindi. Era omukyala ono ayambaire egomasi nga eri mu langi eya kasayi kwotaire neya kyenvu omugemu oba nkani kakyungwa

Enho nhandha, era nga elaga nga eliku empegho. Era enhandha enho eliku amayengo. Era mu maiso gaayo oba gyekoma eliyo, elaga nga akasana kali kuvaayo.

Endhoki dhili mu muzinga gwadho. Era nga dhili mu kukola mubisi.

Enho nh'enhandha nga eli mu laangi ya bululu. Nga era ku lubalama lwa ko, kubungibwaku abantu bangyi. Era nga bakunganhileku nga bulyomu ali ku gigye.

Kino kyenhandha. Ekyenhandha kino nga kili mu maadhi. Nga enhuma eliyo eitaka oba nkanhi amabale...Era nga kino ekyenhandha kiliku girigimba lyakyo. Kilimu langi ya bululu, endheru nh'endhirugavu.

Ono n'omukyala abedye ebaafu ku mutwe. Ebaafu nga ya bululu. Era nga availe olugoye lwa kasayi. Abiise ku mutwe akatambala akalimu akasayi, olwelu, olwilugavu, n'olwabululu. Era mu baafu ye mulimu e siyaani endheru, ebinwebwaamu ebyeeru kwotaire n'ebya kasayi.

Eno ngira. Engira eno .........nga kumbali ni kumbali kuliku emotoka. Wagati waliwo ekitaala eky'obukuumi era kumbali kwaba kuzimbibwaku ebizimbe ebyendawulo

Kino kidiba, bino bidiba. Ebidiba bino byasimibwa era byazingirwaku obutimba

Ono musaadha ali mumaadhi nga ali kuboneka nga atega engege

Bano basaadha bali mu kusamba mupira. Abasaadha bano bavaire empale nga dhiri mu langi endheru nhe langi endhirugavu kwotaire nhe ngaito dhaibwe nhe sitokesi dhaibwe okuba nga dhiri mu langi endheru nhe langi ya kakyungwa.

Ono n'omukaire nga alina abaana babiri. Bali mu nimiro bali kudhuba nga bali kudhuba kabbegi, kwotaile, nga bagemye embago dhaibwe nga betoloirwa ekisaka ekyeisubi